Agasandugu kari mu mpapuro kabikwamo ingwa z'amabara amabara atandukanye ubururu umuhondo izitukura n'izindi zose zirashobora kujamwo.

Mw'ishure hari ibikoresho abanyeshuri bakenera amakaya yo kwandika ko amakaramu agiye atandukanye amabara yo kugira ngo batandukanye ibikenewe sumba ibindi n'utumashini tubafasha guharura ibiharuro birebire.

Mu nzu y'ibitabo niho babitse ibitabo vyishi cane biri mu tubati tw'imbaho dusize amarangi agiye atandukanye ariko dusa naho twera n'inzu irera

Ibikoresho abana bakoresha kw'ishure, canke n'abakuze iyo bashaka kwandika ku ruhande, ivyagiye bibakora ku mutima, bumva ko bikenewe gusumba ibindi.

Mw'ishure harimwo intebe z'imbaho nyishi ubona ko hari ishure ryakira abana beshi imbere hari ikibaho cirabura bigirako bandikako impome zirezira biboneka ko ari ahantu hari isuku hafashwe neza intebe n'izito zagenewe abanyeshure babiri babiri.

Umupira, bakoresha mu mikino y'amaboko ,bita volibore ,ufise amabara atatu, iryera,,iryubururu ,n'irisa n'umuhondo ,hariko ivyandiko vy'amabara ,yirabura.

Ibikoresho vyibanze vy'ubufundi harimwo inyundo n'ibindi bikoresho vyo gupima ubungane nu burebure ibishobora ku gurura canke ku gara ahantu hose hari ivyuma bifunze.

Ku kibuga gikuru c'ikarasisi niho abantu bakorera imyitozo ijanye n'umupira w'amaguru harababa baje kwicara hari n'ikibanza kirimwo imirongo yera kizungurutse ikibuga c'umupira ariho bakorera imyitozo yo gukura hasi ivyobita kwiruka.

Ibirato bakoresha mwikarashishi birapanze neza akantu ka kabati gashobora kuba gakozwe mu mbaho mwikarashishi ry'umupira w'amaguru gafise amabara atandukanye harimwo iritukura, ubururu, izirabura n'izindi zigiye zipanze.

Ibikoresho vy'ishure biri kwinshi; hariho ivyo bandikisha ku kibaho, bavyita ingwa; ziba zifise amabara atandukanye, hari nyinshi baba bafise ziba zera, ariko izi ni iz'amabara, niko bazita.

Ibitabo vyinshi mu nyubako y'ibitabo ubona hari utubati twubatswe mu vyuma, ibitabo n'ivyinshi bigaragara nkaho ari ibitabo bifise impapuro ziri hagati y'amajana abiri n'amajana atanu, ibitabo vy'abakuze bishobora kuba birimwo ubumenyi bwinshi buhanitse.

Ikibuga cumupira w'amaboko basketball ni ho tubona heza hasize amarangi mu kigo ciza kirimwo inzu zisize amarangi meza inyuma yaho ubona ko hari inzu yubatswe nkaho ari yaba isiramu.

Ubwiherero bwa kijambere hari mu nkobe z'amabara yera no hasi harera ubwo bwiherero umuntu abukoresha yicaye hari idirisha hari n'umuryango.

Ikibuga ciza giteye imbere c'umukino w'amaboko basketball gifise ivyuma biri ku ruhande ushobora gushirako igikoresho ca fire kikaba ikibuga ca voleball.

Ikibaho c'amatangazo ,ubonako amatangazo yose ari mu rurimi rw'icongereza ,ico kibaho kiri hafi y'akabati karimwo ibitabo vyose biriko amazina y'umuji mukuru wa Amerika.

Ibikoresho abafundi, canke mu mashure y'ubufundi, abanyeshure bifashisha mu gupima, umuriro n'ibindi bintu, ariko hanini n'umuriro, akenshi ivyo bikoresho bibarivyo ishure ,abanyeshure ntibaba bafise ubushobozi, canke ubwenge bwo kuvyigurira.

Agashure gato kari mwo dutoyi twiza dusize amarangi atandukanye atukura n'umuhondo ni ko tubona hejuru hariho agafoto k'umuntu ariko n'ivyandiko biriko ubutumwa bumeze neza.

Munzu nini yo gusomeramo hari n'utubati turimwo ibitabo uwuje kwiga wese ashobora kwifashisha hari intebe n'imeza zisa neza ubonako ari ahantu hateguriwe abanyeshure ngo bibafashe kwiga.

Munzu y'inyubakwa ibikwamwo ibitabo niho tubona ibitabo vyinshi cane bigaragarako ari ibitabo vy'abakuze bashobora kwigira mu mashure yisumbuye canke bariko baraminuza ivyo bitabo bibitse kutubati twubatse mu vyuma.

Ibitabo vyinshi bigerekeranije ko, bifise umurongo ushobora kuba urimwo ibitabo birenga cumi, Vyegamiye ibindi bitabo na vyo bishobora kuba biri munsi ya cumi ,ni ibitabo vyinshi cane ,biri ruhande y'akantu wogira ngo nagashuka.

Inzu y'ibitabo byinshi cane isa neza ubona ko irini ibitabo bikiri ibishasha atabishaje birimwo iyonzu ifise amabara yera ifise hejuru hafise n'irindi bara wogirango rigomba gusa n'urubaho.

Imeza, hariko za mudasobwa, nizo zihari zose zirirabura ,zirasa zirapanze neza, zirindiriye abaza kuzikoresha, ariko nta ntebe zihari.

Inzu y'ibitabo canke inzu y'isomero hari ibitabo byinshi bitandukanye ubona ko ari byo bakuze, ahantu heza hateye igomwe shobora kwicara abantu bose bakumva ko bisanzuye ni vyo barimwo hagaragara n'abantu bakuze batari n'abarundi canke abanyarwanda ahubwo ari nkabazungu.

Ikigo c'ivyuma nico kigabura imbere n'inyuma ,ariko ubona ko imbere hari utwatsi tuhateye nk'aho bogira ngo na hantu bashobora gukorera ikarashishi, canke bakinira nk'umupira w'amaguru.

Mu kazu ko kwituma mwo ,hari impome no hasi zisa zirera, mukazu gatoyi ituma bicaye, aho wogira ngo utuzu twakera tutari twakija mbere, n'aho koko bateye imbere bukebuke.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ,ca kija mbere, iteye neza, gifise 'ikigo kibonerana, ariko gishobora gutuma umupira udatakara inyuma y'ikibuga, ngo abariko barakina ubagore kuzuna.

Udukoresho bakoresha mw’ikarashishi iyo bariko barerekana imbibe zaho umuntu agerera akora umwitozo umwe canke uwundi dufise amabara atandukanye.

Inzu irimwo ibintu bashobora kwifashisha mu kwigisha abana kugira bafate icirwa kare canke ngo babahe umwanya wo ku ruhuka mwiza.

Abana b'abakobwa bari mu mwanya w'ikarashishi, ni bo bariko barakina umukino usanzwe witwa akenshi "kange", ubona ko baryohewe bari mu myaka y'ubuto, hafi ya cumi n'itatu canke cumi n'ibiri.

Uruvuma rufise impande zibiri zirushigikiye ziteye nk'urudome rukuru a. Uruvuma rufise amabara meza atukura, ay'umuhondo nayasa n'urwatsi, ateye ahantu imbere y'inzu isharije n'amashurwe.

Abana batoyi hari udukoresho baba fise bakoresha ishure riba ryategekanije utu nudukinisho abana bato cane bakoresha iyo bariko barakina nudukinisho tw'imodoka zigiye zitandukanye zifise n'amabara atandukanye.

Ibikoresho ,abana bato bakoresha kwiga, ibikoresho vy'ishure bifasha abigisha mu kwigisha indimi ,mu gusoma ,no mu kumenya amazina y'ibintu, bimwe bimwe, umuntu asanzwe abona mu buzima bwa misi yose ,mu ndimi zitandukanye.

Ibikoresho abana bakinirako iyo baruhutse canke iyo bashaka kuryoherwa bisanzwe batonda umurongo bakicarako ubundi kikabamanura ikivuma.

Mu nzu y'uburaro bw'ishure, ubona ko hari amasandugu afise n'amagufuri, aho umunyeshure umwe umwe wese ashobora kubika ivyiwe, canke babiri babiri, mu mutekano ntangere; umwe wese arirarana, ariko ibitanda vy'aho biragerekeranije, umwe hejuru uwundi hasi.

Ibikoresho bakoresha mw'ishure mu guca imirongo no mu gupima uburebure bwayo hari ibisa n'umuhondo ibindi biba bisa n'ubwatsi ibindi bisa n'ubururu bifise amabara agiye atandukanye ariko bigakora kumwe.

Inzu y'ibitabo irimwo utubati tw'imbaho tureture turimwo ibitabo vyishi bigaragara ko hari izuba ryishi hanze uribonera ku muzingi aho izuba riba ryaciye mw'idirisha.

Ahantu haba ibintu vy'abanyeshure bibafasha kwiga, bakura ubumenyi bwinshi, bakahahurira bakaryoherwa, ariko bakahakura n'ubumenyi bwinshi bufadika bwa minsi yose.

Inzu ibamwo ibitabo vyinshi, ubona ko ivyo bitabo biri mu congereza, aho ahanini ibiri mu kabati ka mbere, bigaragaza imyitwarire n'ubuzima bw'abantu bamwe bamwe, bagiye baba imboneza gusumba abandi kuri iyi si, ubuzima bwabo.

Hanze y'ikibuga abo bakorera ikarashishi n'umukino wo kwiruka n'umukino w'umupira w'amaguru aho umuntu ashobora kurabira abo babikora hagabuwe n'agapangu k'utwuma.

Ubisomye mu kirundi ni "kadiyo", ni imashini yo guharura uburyo buhanitse ishobora guharura ibiharuro birebire kandi bitandukanye, mu cigwa c'ibiharuro canke mu bindi vyigwa vyose, bishobora gusaba guharura; amashuri makuru, matoyi ndetse muri za kaminuza, no mu kazi ka misi yose.

Ishure ririmwo intebe nyinshi risa nkaho zegeranye, amadirisha abiri ku ruhande agaragara ko abari hagati bashobora kudashikirwa n'umuyaga, ari yo mpamvu hejuru bashizemwo ivyuma bitanga umuyaga, ishure ryiza rifise n'isuku.

Inzu y'igisomero, niho tubona ibitabo vyinshi cane, birenga ijana kumurongo umwe, kandi imirongo nine ,hari ibitabo vyinshi birimwo akabati kagaragara ko kubatswe n'imbaho, k'uruhome rwera, hejuru hari amadirisha hacamwo akazuba n' umuyaga.

Mw'ishure abana bafise ibikoresho bibafasha gukurikirana ivyirwa cane cane ivyubuhinga bwa none kuko baba bicaye kuri za mudasobwa bambaye amashati yera hasi bambaye ubururu ni babiri.

Mu bikoresho bikoreshwa mu kazi canke kw'ishure habamwo imashine y'ibaruriro nyinshi zibazirabura zifise ibikorwa vyinshi zishobora gufasha mu guteranya mu kugwiza u gukuba no mukwa wababura.

Agakoresho kaba kari mu buryo bw'umuzingi kera bagakoresha mu gufatanya ibintu n'ibindi cane cane ibintu bikozwe mu mpapuro canke mu gukingira intsinga ngo ntizinyagirwe.

Iki n'ikibuga c'ishure abana iyo bahejeje kwiga bashobora kugenda bakaruhuka bagakora n'imyimenyerezo n'imyitozo aba bana tubona bariko bakina umupira w'amaguru bigaragara ko bahukunda cane kandi bariko bakina umukino mwiza bishimiye

Inzu z'ubwiherero zishaje zafashwe nabi kumbure kubera gukoreshwa cane no gukorerwa isuku rike n'ubwiherero bw'abahungu canke bw'abagabo ubona ko ari ubwabantu bakoresha ari beshi cane nk'ishure.

Ububiko bw'ibitabo n'intebe amuntu ashobora kwicara ko iyaje gusoma ibitabo izo ntebe ni zitatu zirirabura ibitabo ni vyinshi cane hari n'amatara ahabonesha

Abana bambaye imipira isa, bambaye n'impuzu bigaragara ko bari mw’ikarashishi, biteguriye gukina umukino w'umapira w'amaguru, hari n'umuntu mukuru abakurikirana.

Abanyeshuri beshi bari mu masaha y'ikarashishi bari ku kibuga c'umupira w'amaboko citwa vollyball hari abana ubona bashobora kuba bari hagati y'imyaka cumi na mirongo ibiri n'itanu.

mw,ishure akazuba kararasa gaciye kw,idirisha ry'imbere kakarasira ku ntebe n'imeza z'inyuma, abohicara nibo bokwicwa n'izuba, ishure imbere hari akabaho gatoyi, ishure ry'abantu bake.

Ibikoresho bakoresha mw'ishure, ingwa zibiri z'umuhondo, n'igikoresho co gufuta ku kibaho, kugirango bandike ibindi canke bige ibindi bishasha, iyo ikibaho cuzuye.

Ibikoresho abana bakoresha mu gukina, imikino ibafasha no kwiga kwandika no kwiyumvira amajambo menshi, mu gufatafatanganya indome zigiye zitandukanye.

Inzuj zubwiherero zishaje cane zafashwe nabi zakorewe isuku rike ivyandiko biri ku muryango vyanditswe ko nabantu wagirango na bana banditse ku ibintu bitagira ubutumwa.

Mu nzu y'isomero, niho hari bitabo vyinshi n'imeza nyinshi, bigaragara ko uwu munsi, intebe imwe ariyo yakoreshejwe n'imeza imwe, niho hari ibitabo ibindi biri mu kibanza cavyo.

Ibikoresho bakoresha kw'ishure mu kwigisha, abana mu gusoma indome canke mu kubereka amashusho, umwana akavuga izina ry'igikoko canke ry'ikindi kintu icarico cose mu ndimi zitandukanye.

Mu ishure hari ibimenyetso bifashisha kugira ngo bige ikinyabuzima runaka ibindi bimenyetso byerekana ukuntu umuntu ateye indani mu bihimba vyomunda canke amagufa y'umuntu ukuntu ateye.

Mu nzu y'igisomero hari ibitabo bifise utuntu twera twerekana itandukaniro ry'ivyo bitabo ibitabo hari ibidapanze neza bigaragarako kuva babipanze vyakozwemwo n'abantu batandukanye.

Amakaye, ibitabo bitandukanye, biri ku kameza vyegeranye, ubona n'ibara ryera ubona ko ari impapuro zizinze mwikaye, zanditsweko munsi, ariko ivyandiko bitaboneka.

Munzu yera hari igikoresho cama gifise ibara ryera niho bakoresha nu kumurikira ibintu abantu bashaka kubereka nk'amasanamu agiye atandukanye.

Ububiko bw'ibitabo isanamu yerekana ko yari itariki cumi na zirindwi mu kwezi kw'icumi ibihumbi bibiri nakarindwi, ibitabo vyishi cane.

ibikoresho vyo kwandika indome zinini zinini ushobora kwandikira abantu benshi kugira basome bari kure na kure ica mbere n'ic'ubururu ica kabiri kiratukura ica gatatu gisa n'urwatsi rutoto icakane gifise ibara ry'irabura

Amashure afise uburaro ,uburaro harimwo abaryama, ibitanda bigerekeranije, rimwe, hari n'igitanda kinini kiri ukwaco, coco kidagerekeranije ,hose hariko amashuka ,bIgaragara ko abanyeshure batari kure.

Igikoresho co gupima, Gupima imetero n'ubungane n'uburebure gicometse ku kindi gikoresho gifasha ku menyekanisha ayo makuru mu mashini iyo bita intasobwa

Iyo abantu bakora imyitozo canke ikarashishi ku mashure, Amashure yose agira ibikoresho bitandukanye n'umusi canke n'igikorwa kiza gukorwa uyu musi utu n'udukoresho tw'amabara twerekana iyo abana bariko bariruka bakina inzira bagarukiramwo biruka canke aho bakatira tuba dufise amabara atandukanye

Ibikoresho vyinshi bigiye bitandukanye umuntu ashobora gukoresha mu kwandika mu gufuta ivyanditswe mu guca canke mu guha iyindi foroma impapuro akashakoshi gato ko kubikamwo udukoresho nkutwo kirabura.

Aho batsindira umupira w'amaboko, aho babonera umuhinga naho Vyose bibera, ku kigo c''ishure aho ivyo bintu bibafasha ,kuruhuka ,n'imbere n'inyuma yo kwiga.

Ubwiherero bwa kijambere, bukoreshwa n'abantu benshi, umwe wese aba afise akaryango yinjiramwo, iyo uvuyemwo canke winjiramwo, hari utumashini tuguha umuti wo gukaraba w'isabuni nziza, yica imyanda.

Mu nzu basomeramwo ibitabo canke bigiramwo, nta muntu n'umwe arimwo, intebe zose ziracari mu kibanza cavyo, n'imeza zose urabona ko ata kintu kiriko.

Akabaho gatoyi, umuntu ashobora kwegera hino no hirya, kugira ngo yegereze uwo canke abo yereka ivyo bintu; karera kari ahantu hera, kari imbere y'uruhome rwera ariko hasi harirabura.

Ibikoresho vy'abafundi kimwe nicuma ikindi kiri mu cuma ariko gisize irangi ritukura rikoreshwa n'abafundi bamara aho bari hose ngo bafunge canke bafungure ivyuma canke imbaho zifatanye.

Ikibaho kiriko ibice vy'icirwa ca shimi hariho amazina meshi n'ibimenyetso vyavyo kuburyo bitondetse harimwo amabara meshi agenda yerekana itandukaniro canke isano biri hagati ya kimwe n'ikindi canke hagati ya bimwe n'ibindi.

Ishapo yo kwikingira impanuka isa n'ibara ry'umuhondo bakunda kwambara abafundi bari mu bwubatsi canke barahandi hantu bashobora kugira impanuka.

Ibikoresho vyo kw'ishure vyo kwandika, bigiye bitandukanye; ibikoresho vyo guhoma impapuro, vyo gusiga amarangi ivyanditswe canke ivyashushanijwe, kuri izo mpapuro, ibikoresho vyo mu biharuro vyo gupima imirongo n'imfuruka, n'agashakoshi bibikwamwo.

Mu nzu y'ibitabo, aho umuntu ashabora kugenda akiga atuje; hari intebe umuntu ashobora kwicarako, agashobora kuhamara umwanya munini zitavuna umugongo; hari n'ikimeza kinini aho umwe wese, ashobora kwicara atagora mugenziwe.

Ishure rifise amadirisha abiri n'intebe abanyeshuri bicaramwo ubona ko ari intebe nziza umuyeshuri ashobora kwicaramwo agakurikira isomo amadirisha ni manini naho izuba ryokwaka abanyeshure bayuguruye ntiboshuhirwa cane.

Udupapuro dutoyi dufise ubungane butandukanye n'amabara atandukanye n'amaforoma atandukanye turi mu gasandugu kamwe ushobora gutora kamwe ukakandikako ugasiga akandi.

Inzu z'ubwiherero abanyeshure bakoresha bari kw'ishure zubatswe kijambere hari uturyango dusa duto duto indani hariho isuku riboneka neza.

Mu nzu y'uburaro ku kigo c'ishure gisanzwe gifise indaro z'abanyeshuri baryama ari batatu ku gitanda kimwe ibitanda bigerekeranije hari aka varize kamwe bigaragara ko ari umunsi wo gutaha ntagitanda na kimwe gishashe.

Akabati karimwo ibitabo bigerekeranije, bigabuwe n'utubaho dutatu ibitabo vyinshi bifise amabara atandukanye bigaragara ko atari bitabo vy'abana ari bitabo binini binini n'abakuze bashobora gusoma bagakuramwo ubumenyi butandukanye.

Iyo mwana amaze kwinjira mw'icumbi ry'ubuhinga bw'ubumenyi abamaze kugera ku bwego rwo kuba yopima ivyo yize uko bikorwa aba yavyize mw'ishure kenshi bakurikiranwa n'abigisha bae abo uyu mugabo areko akurikirana uyu mwana, ariko arakora igerageza ry'ivyo bize mu vyo ubuhinga bwa shimi.

igikoresho co kw'ishure bakoresha mu gufuta ibintu ubona ko wanditse nabi, uravye gifise ibara ryirabura inyuma hari igipapuro canditseko ivyandiko vyo mu rurimi rw'igishinwa n'ibindi biharuro ku ruhande.

Agakombe kugaye hose gafise agakenke gasohoka gaciye hejuru k'umunwa ushobora gukwegesha umunwa canke ugafyonda kugira ikiri murako gakombe gisohoke mu buryo bwo gupuriza.

Akabatika kabikwamwo ibintu, ibikoresho bimeze nuducupa bakoresha mu nzu z'ubushakashatsi birutanwa ubwungane canke uburebure.

Imashine ipima ibiro ya kijambere, bayita umunzane, iyo ushizeko ibintu ikwandikira ibiro vyayo mu biharuro, utarinze gusomesha urushinge.

Ikimenyetso canke icitirirwa c'imashine ishobora gufasha mu bwubatsi nko mu guterura ibintu biremereye ikimenyetso bakoze mu kugerageza ubwenge buri murico kimashine mu nzu y'ubushakashatsi.

Igikoresho gikoreshwa mu nzu y'ubushakashatsi mu kuraba gato gasumba kandi ariko ukakabona uburyo bwagutse arivyo bita isuzuma.

Agakoresho bita ibateri, bifashisha mu kuziganya umuriro, karirabura gafise n'amabara yera, gahagaze ntushobora kumenya ngo karimwo umuriro canke ntawurimwo, ukoresheje iyi sanamu.

Muri kaminuza bari mw' ishure ry'icigwa, niho tubona ko bari mu nzu y'ubushakashatsi, imbere yaho niho hashobora kuba hari aba bakorera mu buhinga, canke abigisha babo bariko barabaha insiguro nyinshi.

Aho ushobora kujana ikintu ukamenya ikikigize ikirimwo indani akarorero irengarenga isombe kugira umenye ico bishobora kukumarira mu mubiri hari aho ushobora kugenda ukavyigira aho hantu kenshi haba hari e isuku ryiza rihakwiriye aho ninkome zaho kenshi ziba zisize irangi ryera bahita mu nzu y'ivyirwa.

Udukoresho tw'impapuro dutatu turambitse kuri mudasobwa yirabura, kuruhande hari ikaramu nziza yirabura, hari n'utwo dukoresho two kubikamwo impapuro tubonerana.

Mw'icumbi c'ivyigwa hari abantu babiri umwa n'umuhungu yambaye amadarubindi yambaye n'igishati akunda kwambara muri ico gihe gikabaranga nk'abantu bari mwigerageza nitoka oza ry'ubuhinga ubwiye gutandukanya.

Ifoto y'umugabo afise ubuhanza yambaye ikoti yirabura inyuma yiwe hari abandi bantu batatu babiri bambaye amashati yirabura uwundi yambaye impuzu zimuranga n'akazi akora.

Ikibaho c'amatangazo kiri hafi y'inzu y'ibitabo gikingijwe n'ibirahuri ushobora kubona ibirimwo indani ku matangazo bikanakinga imvura kugira ngo uwuza wese n'inyuma y'imvura ashobore kubona ayo matangazo.

Mu nzu y'ibitabo aho babika ibitabo kugirango abana bashaka ku menya ibirenze ivyo mw'ishure gusoma abariho babisanga hariho intebe canke na zambonesha kure aho bashobora kwifashisha amasanamu.

ibitabo vyishi vyiza bifise amabara atandukanye bibona ko ari ibitabo bikiri bishasha kandi bifashwe neza ku ruhande hariho agasaha gatoyi n'ibitabo vy'ubuhinga bwa fizike

Udushakoshi two mu ntoke, canke ushobora no kubika mw'ishakoshi yindi nini isanzwe, dufise amabara y'ubururu, y'umuhondo, y'icatsi, yirabura, iyera n'ayandi mabara menshi; twose turangana, dushobora kubika ibintu bingana.

Mu mashure mato cane yibanze aho abana ba batarashikana imyaka itanu barifashisha ingwa ifashisha n'amabara menshi cane iyo bariko bariga amabara y'umuhondo w'umutuku ubururu n'ayandi mabara menshi cane.

Ikaramu y'ibiti y'amabara yera udukaramu twishi dukunda gukoresha abana bariko barasiga amabara atandukanye ibicapo baba bakoresheje kw'ishure

Ibivuma nivyo tubona, bifise amabara atandukanye, ubona ko amarangi yagiye avako kubera gusaza, ariko bigikomeye abana bashobora kubikoresha mu gukina, hafi y'ibiti kure y'amashure aho batagora abandi bariko bariga.

Munzu ikibanza cagenewemwo gukiniramwo abana baticara canke bashobora gukinira hasi niho hari agatebe gatoyi umwana ashobora kurwa ntavunike hari n'ibikinisho canke n'ibitabo mu kabati umwana ashobora kwifashisha mu gusamara canke mu kwiga.

Impuzu z'umwana muto zisa nkiz'abakinyi b'umupira w'amaguru. Zifise amabara abiri: ibara ry'icatsi n'akabara k'ubururu mu turongo turi ku mpande ku maguru no ku mugongo, kugatuza no ku maboko.

Ububiko bashiramwo ibikoresho vy'umwana akiri uruhinja; imiti, udukombe ashobora kunyweramwo canke n'ibindi, imyambaro bambika abana, kubera ko baba biyanduza aho bageze hose.

Intebe y'umwigisha intebe z'abanyeshure bicara ko ari babiri babiri ikibaho kiri ko ivyo umwigisha yiriwe yigisha n'amadirisha maremare cane agaragara ko arayakera.

kw'ishure ritoya, abana ahantu bakinira munsi y'ibiti, ubona ko bashobora kuronka ukuntu biruka canke bagenda hirya n'ino, niho tubona, kure y'amashure ari hirya aho uwuriko arahakinira, adashobora kugora abari indani mw'ishure.

Amashure mato mato y'abana bakiri bato cane hagati hari ibendera igihugu cu Burundi hari ibikinisho abana bakinisha iyo baruhutse n'inzu nini ifise inyubakwa zubatse kijambere zigerekaranyijeko incuro zibiri hari n'igiti kimwe.

Ishakoshi nziza iriko utuntu dusharije tw'umuhondo ifise udufuko twishi ushobora gutwara mukazi kw'ishure mu rugendo runini canke rutoye kuko ushobora ku yishyira ku mugongo.

Kw'ishure ry'abana bato, ubona ko hari ivumbi ryinshi n'izuba, bambaye ubururu hasi no hejuru, benshi ni abakobwa kandi benshi bambaye ibirato vyuguruye.

Ku rubaho rwirabura, impome zera, ubona ko hari akazuba ka satanu canke ka sayine, ni mw'ishure ubona ko bahigiye ibintu bijanye n'ibiharuro vyinshi bigiye bitandukanye.

Muri ir'ishure ry'abana bakiri mu ntango tubona igishushanyo koresheje ingwa yera igishushanyo kiriko muntu shushanije nabi nabi ariko hariho n'uturongo tugaragaza ibihimba vy'uwo muntu mu rurimi rw'icongereze.

mw,ishure niho handitse amatariki k,urubaho hirya, ibubamfu uriko uraraba imbere, hari n'agapapuro kanditseko kimwe mu vyigwa vy'ibiharuro.

abana bato b'abakobwa yo bakunda gusoma ibitabo biranezera abavyeyi kuko bituma bakura ari abana baciye ubwenge cane gose gusumba abirirwa baraba za mbonesha kure.

Mu kayira kaja kw'ishure ritoyi niho tubona abana bambaye impuzu z'ishure hari abikoreye abafise ikoresho vy'ishure ku mugongo canke mu ntoke izuba n'iryishi cane.

Abana bari hanze biga mu kigo ca reta mu mwaka wambere canke wakabiri bariko barakina hari izuba ryishi bararindiriye ko umwanya w'akaruhuko uhera basubire mw'ishure

Mw'ishure ry'abana, harimwo benshi ni abakobwa ubona imitwe n'udushatsi dukeyi, bambaye amashati y'ubururu, bariko barimura ivyigwa; umwigisha nawe ari imbere yambaye ibintu vyera, ariko arandika ku kibaho.

Ahantu mu kigo c'amashure matoyi ku ruhande ubona umuryango winjira gusohoka ubona ko hari biti biri hanze ico kigo n'ahantu hari igisaka c'isombwe ecimejije.

Ishure risa naho rishaje, ariko vyitaweho ,ryakorewe isuku ,intebe zisa nkaho zishaje, ariko ubona ko zifashwe neza, hari n'akadobo batamwo imyanda.

Imeza yo mubiro irimwo ibikoresho vyo kwandika ibitabo vyo kwigishirizamwo murandasi intebe imwe igaragara ko ariyu mwigisha.

Ububiko burimwo amakaramu yo gukoresha kuri ir'ishure bafise ahantu babika amakaramu mu buryo bwiza kandi bubereye ijisho kuko bayabika uko asa ku mabara bigatanga iyindi isanamu nziza.

Akazu gatoyi gafise imiryango mitoyi bigaragara ko kari ahiherereye n'akazu kasugumwe canke akazu ko kwitumamwo abana bajamwo iyo bari kwishure niko bakoresha.

Ku ngazi ziduga niho tubona uruhome rw'amabuye, hirya niho tubona inyubako ifise inkingi z'amabara y'umuhondo, no hasi hari isima ry'ibara ritukura.

Kw' ishure ritoya ni hanze, imiryango isa n 'ubururu, impome zubakishijwe n'amatafari, inkingi zisizwe n'irang ryera, ni hanze hari utubuye, nta mpapfuro bahataye.

Inyubako z'amashure nyinshi zibazigizwe n'amashure yo kwigiramwo n'ibiro vy'abayobozi mu bayobozi haba harimwo abigisha umukuru atwara iryo shure akenshi ivyo yiyonyubako y'abakozi atari abanyeshure n'iyo abari nziza.

Hanze kuri iri shure, amashure yubatswe n'amatafari, ubona aho abana bashobora kwicara canke bashobora gukinira, ushobora kubona urusenge rukingira imvura canke izuba, abava mu mashure baja mu yandi; izo nkingi zisize amabara y'ubururu.

Umuntu yambaye impuzu zera agashapo kera ariko aragendagenda imbere y'amashure matoyi ntawundi ahari ariko aca musi y'amabati ari mbere y'imiryango yayo mashure.

Intebe y'ishure yubatswe mu rubaho n'ivyuma, muriryo shure hariho urubaho rwirabura bandikako iyo bariko barigisha, ku ntebe imwe hari impapuro n'ikaye yerekana ko arikaye ijamwo isomo rinini cane nk'ibiharuro

Agasahani babikamwo ingwa z'amabara yose; izera, izirabura, izisa n'umuhondo; bigaragara ko ari iziba ziri aho kugira ngo zikoreshwe ako kanya.

Abana b'abanyeshure bambaye imforme z'ikigo ca leta umwaka wa gatanu canke wa kane canke wa gatatu abana bakiri bato bari mu kibazo umwana yicaye imbere yambaye isaha.

Abana batoyi bariko bakinira mu musenyi bakina umupira w'amaguru bambaye impuzu z'ishure za leta baryohewe cane bariko bakina agapira bikoreye.

Ku murango ubona hari imibakwa z'amashure mato mato imbere h'irya yo ku muryango hari ibendera y'igihugu c'urwanda ahandi ushobora kubona amashure uri hanze.

Imbere y'ishure hari biti hari ivumbi hari zuba ryinshi abanyeshure baracari mw'ishure amasaha yo gutaha ntaragera ishure ryubatswe mu buryo ahantu hamanutse kenda hamanuka amabati yaho asa n'ubururu.

Ishakoshi ifise ahanini amabara abiri udufuko twishi bigaragara ko ifise naho bashira agacupa hari agacupa kirabura urashobora gushira mw'amazi iyafise urugendo runini canke ruto.

Ishakoshi nziza shasha yo ku mugongo ishobora gutwarwa mu rugendo rugufi ifise imifuka myishi ushobora kuyitwara mu kazi canke kw'ishure.

Isanamu yerekana ubwoko bwishi bw'impuzu bigaragara ko ari mpuzu z'abana bashobora kwambara bagiye ahantu nko mwikarashishi bigaragara ko izo mpuzu hari mwizabakobwa n'izabana b'abahungu.

Inzu yubatse kijambere ifise umuryango w'ubururu ,ifise ahantu haba amadereva yo kwinjirirako ija ku nyubakwa iri hejuru, ibifise n'akantu ko gufatako kugira ngo abantu birinde impanuka.

Aho bashira amatangazo, mu buryo bw'impapuro n'amashushanyo, amashusho ariko imiryango, abantu bariko bagira ubukwe, abana bo kw'ishure bariko barakina, n'akana k'agakobwa kambaye ikanzu y'umuhondo, kariko gakina umupira.

Umuryango wo kwinjirirako kw'ishure. umuryango ushobora ku bona uri hanze ukabona n'ibiri inyuma uri hanze ubona igice gitoyi c'ibarabara inyuma naho ubonako hariho ibiti.

Isengero, risa nkari rya katolika, gisa nkandi masengero ya kera ,rifise igisenge gisa n'igitukura ,hantu huguruye ata kigo kihakingiye,

Ingoma ,y'abatimbo, bo mu burundi ,intebe y'imbaho zibiri, inyubako y'igorofa ihagaze, niyo tubona ahantu hari ubwatsi.

Icumbi c'ivyigwa mu gice, ca shimi niho tubona imbere ,aho bamurikira ibiriko birigwa ,tubona ivyandiko biri munsi ,biri mu rurimi rw'icarabu ,tudashobora gupfa gusoma, n'utundi dukoresho, bakoresha muri ico cigwa.

Ibikoresho bakoresha mw'ishure ngo bifashishe kwandika, canke mu gusiga amarangi ivyo bamaze gushushanya akenshi, canke ivyo banditse iyo bashaka kubitandukanya, ngo babihe agaciro kaboneka gusumba ibindi.

Ubwiherero bw'abagabo bushika bune, imbere y'aho hari ibomba ry'amazi, ryateguriwe gukarabira abavuye muri ubwo bwiherero bw'abahungu, kuko ari kw'ishure ry'abanyeshure basanzwe bambara impuzu, amashati yera n'amapantaro yirabura.

Hanze, ikigo c'amashure matoyi ,hari inzira zihuza amazu agiyatandukanye, y'ayo mashure, hari n'ubwugamo butuma umuntu ashobora kuva mw' ishure, aja murindi ,adakubiswe n'izuba, canke ngo anyagirwe n'imvura.

Abana batoyi bariko barakina bambaye mpunzu z'ishure hariho bari mu ishure ritoyi n'abari mu mashure y'ibanze aho babakira abana bari munsi y'imyaka indwi canke itandatu mbese n'abari mu myaka ine canke itanu.

Agasandugu k'abana batoyi babikamo amarangi aho babasupiconi bakoresha ugutora irangi bahitamwo irangi bashaka gucapisha canga gusiga ikindi kino bacafye.

Mw'ishure ry'abana bari mu mashure abanza intebe zirarabana zibiri zibiri n'umusi wa mbere kuki baho imbere handitse karibu mu mwaka wa kane.

Abana biga mu mashure mato mato bari mu mwanya w'ikarashishi uwubigisha yambaye nawe impuzu zo mw'ikarashishi abahagaze imbere barindiriye ko agiri ico ababwira uko babigenza uyu musi.

Intebe zikozwe mu mbaho, ubona ko hari imbaho zikomeye, imbaho zisa ni zo tubona muri iri ishure, ishobora kwakira abana benshi cane, hari ikibaho cirabura.

Urubaho ubonako bigiyeko ibintu vyinshi mu rurimi rw'igifaransa ishure ry'intango, ishure utababa uragera mu mashure yisumbuye canke mu mashure ya kaminuza.

Umwana muto yicaye mw'ishure afise akameza kiwe, ariko arakorerako afise udutabu twinshi ni kayimwe n'ikaramo zibiri yicaye yitonze yambaye agashati kera n'agapanaro, canke agacipo kirabura .

Ibikoresho vyo kwishure ,vyo kwandika imakaramu, n'ibindi ibikoresho vyo kwandika indome zinini zinini cane cane, nk'ahantu haba hari abantu benshi canke ku mpapuro z'amatangazo.

Ikibaho abana bo mu mashure y'intango baba bigiyeko ibiharuro bakigirako n'ibindi bigiye bitandukanye bijanye n'ibinyabuzima baba babivanze batafuse ivya mbere.

Munzu ise, ibihome vyera ,heza hari suku abona ko hari amashugwe ,yo gushariza amashugwe, meza, ashobora no gukora nk'umuti bita urukaka bindi.

Aho bashira inkwi mu gikoni impome zaho zubatswe n'amatafari zarirabuye kubera umwotsi mwishi uva murizo nkwi n'iryo furu rya kama.

ishure ritoye ryubatswe n'amatafari rikikujwe n'utwatsi twumye ubona ko tutitaweho cane.

Abana babiri bariko barasoma udutabo bose n'abana baba kobwa umwe arirabura uwundi ari inzobe uwirabura bigaragara ko ariko asoma igitabo cerekana ibidukikije uwundi ariko asoma agatabo gato cane hari izuba ryishi ntiwopfa gusoma ibirimwo.

N'ishure rishaje ririmwo impome zera zicafuye irangi rishaje n'ikibaho ubonako bigiyeko ibiharuro ikibaho cirabura.

Mw'ishure ririmwo intebe zonyene zigaragara, ata munyeshure, ata mwigisha ata n'ibikoresho; igaragara cane mu bururu bw'izo ntebe n'imbaho, hari n'irangi ryirabura n'iryera, riri ku mpome z'iryo shure.

Agasandukgu kajamwo amakaramu n'amakaramu matoyi, karimwo n'igikoresho bakoresha mu gufuta iyo wihenze, ako gasandugu karuguruye iy'ukugaye nta kintu na kimwe gishobora gukoroka hasi.

Mw'ishure amadirisha amwe arugaye ayandi aruguruye izuba rikubita uruhande rumwe mw'ishure ntamuntu ariyo nta n'igikoresho na kimwe c'ishure kiriyo intebe zirerade.

Ishure ry'incuke rijamwo abana benshi bari hagati y'imyaka indwi n'imyaka cumi nibiri iyo umwana yize neza, ishure umwana yigamwo ivy'ibanze bijanye no gusoma no kwandika n'ubumenyi bujanye n'ubuhinga bwa none ariko mu buryo bw'ibanze.

Ingazi zifise ivyishimikizo bibiri biri mu vyuma, vyubatswe kugira ngo bishigikire abantu bariko baraduga izo ngazi, canke bamanuka ntibagire impanuka, zisizwe n'irangi ritukura izo ngazi nazo zubatswe mw'isima.

Mw' ishure ry'abana bato, hari imeza n'intebe za kijambere, ubona ko zirino munzu nziza iteye igomwe ,abanyeshure bicara barabana bakebake ku ntebe ifise foroma y'umuziringi ,abakurabana bakaganira bakanerekana ,umwe wese ivyo azi.

Ahantu hari amashure mato mato ubona ko ari ahantu atari mu muji hari vumbi ryinshi hari amazu ubona ko arayakera n'aho bashobra kuba ba gishobora kuba bayigiramo hari n'inzu yubatse kija mbere ihagaritse rimwe.

Umwana ari mw'ishure yambaye iniforome za kaki zo muri pirimere n'umupira w'imbeho n'ibirato vyuguruye ikibaho uyu musi bize gucagagura ijambo gutamba, imboga, imbogo imbiga, imbeba.

abana biga mu mashure mato bambaye ibirato vyuguruye ubona ko atari abana bo mu muji, bikoreye ibintu vyinshi hari izuba hari uwikoreye ibase utomenya ibintu azanye kw,ishure bishoboka kuba bamutumye uwo munsi, bishobora gufasha abandi bana gufata neza amasomo.

Udushushanyo twinshi basize amarangi, nitwo banikiye ku zuba bakoresheje udukwashu, kugira ngo bifate akazuba vyume, canke ngo abarengana babibone; kw'ishure ry'abana batoyi, baba bakeneye ivyobafasha gukina.

Abana batoyi bari ku mazi bariko barayanwa canke bariko barayakinisha, abandi hirya nabo bariko barakina abandi bariyicariye, bose bafise amashakoshi amasaha yo gutaha arageze.

Kugwiza n'ibicigwa biga bandika imbere kugira ngo abantu bose babibone agakuranywa kubwiza no kugabura kugira ngo bige ibiharuro mumwaka mikeyi y'inkatangiro ry'ishure.

Kw'ishure rifise kibuga c'umupira w'amaboko basketebore, n'ikindi kibuga kiri iburyo c'umupira w'amaboko na we wita voliboro igaragara ko hariho utwatsi dukikuje ivyo bibuga, n'udutebe abaje kuraba canke abaruhuka baje gukina bicarako.

Iyi nyubakwa isa niya paruwasi Kaduha. Iyi nyubakwa igizwe n'ibisenge bifise ibara ritukura, ni inyubakwa ya paruwasi canke y'isengero rya Katolika.

Abana batoya baja kw'ishure bakiga amashure mato mato abari musi y'imyaka cumi baba bari kumwe n'abantu bakuru babakurikirana kizira ko baja mu biti aho bashobora guhurirayo n'ingaruka mbi zo guca ku bintu bibakomeretsa canke guhura n'ibikoko cane cane y'amashure ari ahantu hari utuntu tw'udushamba baba bakinira imbere y'ishure

Akazuba ni kose abana bamwe bambaye impuzu z'ishure hari n'abatavyambaye abambaye ibirato vyuguruye hari n'abatavyambaye bari ku musenyi ntakintu baba bari mu gatutu bariko barakina.

Amashure agira ikibaho c'amatangazo aho abanyeshure baza kuraba ibimenyekanishijwe n'abayobozi imisi batiga, imisi biga, imisi ibibazo vyabo bazobikora n'imisi bazotora amanota yabo n'ayandi makuru.

Ishure ryubatse mu buryo bwa kijambere bw'igorofa igeretse rimwe urirabiye ahantu hari biti harakayira abantu bacamwo baje kuri iryo shure ubona ko ari ishure ryakira abantu benshi cane urabiye muri ibi biti.

Impome zishaje imiryango ishaje vyose bigaragara ko vyahoze bifise irangi ryera, ivyo tubona indani hari ikibaho cirabura canditsweko bigaragara ko n'aho bishaje bigikoreshwa.

Mw'ishure imbere ku kibaho ishure rishaje cane ikibaho cirabura gishaje cane hari isanamu iriko umuntu n'uturongo duherekejwe n'amazina y'ibihimba bigiye bitandukanye vyuwo muntu agaragara amaguru iyo sanamu isa n'ihagaze nabi ishobora kuba iteretse nabi.

Inyubako z'amashure, uzirabiye inyuma kw'ibarabara, zifise inzu igeretseko igorofa nini n'iyindi nzu itageretseko; hagati na hagati niho hari umuryango wo kwinjirira.

Kibaho ciraburaca anditse ko amatariki agiye atandukanya amatariki yose aravivuye ku wa mbere ku wa kane ku wa mbere ku wa gatatu ku wa kane muri uwu mwaka w'ibihumbi biibiri na mirongo ibiri ra gatanu andatu harinu itariki imwe tariki zibiri tariki zibiri tarikizitatu iyitariki z itatu.

Amashure matoyi yubatse neza agabuye afise n'amabara agiye atandukanye ubona ko ari ahantu hakorerwa isuku hari n'ibiti bitanga akayaga keza hari amabara atukura umuhondo n'ayicatsi abana bashobora kuhakunda.

Akazuba kareko kararengera kigo c'ishure cubatswe n'igorofa igeretswe kabiri hanze hari imodoka zibiri zirera hari umucanga hasi nu tubuye duto duto.

Abana batatu bari nyuma na bakobwa bambaye amajipo y'ishure yirabura, amashati yera, bariko bagendera imbere y'ishure ,imbere yabo hari ibiti, n'ahantu hateye ivyatsi bisa neza.

Agasandugu ko ku bikamwo amakaramu n'ibindi bikoresho vyose bishobora ku gufasha mu kwandika canke mu gushushanya canke mu gufata neza ivyo bikoresho bigufasha kwandika karirabura.

ahantu mwishuri umuryango w'ubururu wuguruye tukabona n'imbere hari impome zubakishijwe amatafari, niho tubona ikibaho cirabura gicafyeho ibikoresho vyinshi vya gifundi vy'ibanze.

Ikigo c'amashure mato mato nta munyeshure ahari nta mwigisha ahari harugaye hakingijwe n'impome z'amatafari ni nzu zo hasi ubiraga vye nka nzu igeretse iriko uretse iy irigaragara nk'aho iri nyuma y'ikigo.

Amadereva canke ingazi n'ubuhinga bwo kwubaka inzira abantu bacamwo iyo bava mu nzu canke bayijamwo ziva mu nzu zigerekeranye z'ubuhinga bwa none aho umuntu ava mu nzu yo hasi akaja mu nzu yo hejuru ugenda witonze kugira ngo utahagirira impanuka bashiraho n'ahantu ho gufata.

Imirima yo kw'ishure ritoyi hateye ibiterwa hari n'igiti hari n'ibitoke biboneka ko ari mu ntara atari mu muji hagati harakazu k'imbaho abantu bashobora kororeramwo nk'inkwavu.

Muriri shure hariho intebe z'imbaho bigaragara kwari mw'ishure ry'intango hashobora ku bahiga abana bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri.

Hanze y'ikigo c'amashure mato mato, niho abana bakinira, baba baryohewe cane, iyo batari mw'ishure kuko ata kiba kibagoye; ubona ko ahantu bariko barakinira hari umusenyi, kandi abana barabikunda.

Intebe nyinshi zikozwe mu mbaho ,n'izindi ntebe zike ziri mbere y'izo ntebe zikozwe mu mbaho, bigaragara ko hari abantu baza kwicara imbere abandi bicara babaraba barindiriye ijambo bobabwira, na hantu haza kubera urubanza canke ibindi bikorwa ariko bibera hanze ku kayaga.

Isaha yerekana sayine, y'iminota mirongo ine n'itanu ,iyo saha ifise ubushinge bw'umuhondo ,n'agashinge kerekana isaha k'ubururu, isa na yo irera, iruhande yayo, hari ibikoresho bikoreshwa mu gupima infuruka, n'imirongo ukuntu ireha.

amakaramu y'uduce yo kwandika ku mpapuro benshi bayakoresha iyo ushobora gukenera gufuta ivyo wanditse, canke abantu benshi iyo bariko baracapa, niho bakunda kuyakoresha.

Ishure ritoya rifise impome zera ivyo bita urugo rwubatse kijambere abanyeshure bariko barataha bafise abaje kubatora ikabataha amahoro kuko abari abana bato hari n'imodoka yitwa bisi irindiriye abandi bana bashobora kuba badataha n'amaguru.

Udupapuro dutandukanye amabara umuntu yandikako utwirwa duke duke tw'umusi ashira ku ruhande tuba dufise amabara atandukanye ayera, ayatukura, umuhondo, urwatsi nivyo bihari.

Abantu bakuze bambaye ibitandukanye, ubona ko umwe wese yambaye ivyo yifuza, ariko bahuriye ahantu hamwe, bariko basa nk'abakora ikibazo, kuko umwe wese ariko araba ivyiwe afise mu maboko, hafi ku kameza kiwe.

Amadirisha y'ikigo c'amashure yisumbuye, cubatse neza kigeretse gatatu, urabiye inyuma, ubona ko ari ahantu hashobora kwakira abanyeshure benshi cane, kandi atakibazo bashobora kugira co kwiga.

Inzu z'uburaro bwo kw'ishure ry'abana bisumbuye uravye ukuntu hasa bigaragara ko ushoboka kuba ari uburaro bw'abana b'abakobwa bakuze.

Akana kaka zungu gafise imishatsi miremire yirabura karicaye ahantu kariko kariga imbere y'akabati hagaragara ko ari mw'ishure umwana ashobora kuba yicara imbere abandi bicara inyuma afise aga karamu k'ubururu ku meza y'imbere hari akabati hashobora kuba hari ibikoresho vy'umwigisha.

Intebe zifise ibara ry'ubururu zibiri zibiri n'imeza ifise aho bandikira himbaho biri mu ishure rikuru ry'abana biga umwaka kuva mu w'indwi gushika mu w'icumi na gatatu

ikigo c'amashure yisumbuye ahantu Ubona ko ari ku ruhande yahabikwa ibikoresho canKE haba nk'abakozi biryo shure.

Mw'ishure ritagira intebe hari imeza n'ivyandiko, mbona yuko hariho ivyanditse neza ariko vyagiye bifutanganwa n'ibindi bidafise umutwe n'amaguru.

Isanamu igaragaza ubwiherero bw'abagabo, buragabuye umwe ashobora gukoresha bumwe, uwundi akaja iruhande y'uwundi, uwundi akaja iruhande; bigaragara ko ashobora kuba ari ubwiherero bw'abanyeshure b'abahungu.

Ishure rikuru rigaragara nk'aho riri mumuji wa bujumbura ni hejuru ushobora kubona ibarabara riri hanze ukabona na barindani abanyeshure bakeyi bafite amashakoshi nkaho bariko barataha.

Inzu inyuma y'ishure yisumbuye ubona hari imisenyi myishi utwo twuducafu ifise n'agasaka k'ivyatsi ishobora kuba vyari mejeje nta muntu uharangwa.

Ikibaho co mw' ishure ritoyi ,bigaragara ko ari nko mu wa mbere, canke mu wa kabiri, hariko ibiharuro Icigwa c'ibiharuro, aho haba harimwo guteranya, kugabura, no kugwiza.

Abantu benshi b'imiyabaga bari imbere y'umuntu umwe bamuraba ari hirya y'imeza iriko za mudasobwa n'ibindi bikoresho vy'akazi vy'impapuro bigaragarako ariko arahayanisha ivyo ku kazi iwabo canke afise utuganuke ariko arabaha.

Umwana w'umuhungu n'umukobwa bafatanye basa na bariko barataha canke bariko baratembera kw'ishure hafi y'utwatsi hagati aho bariko baragendera hari akayira ku bakishijwe amabuye

Uruhome rwacafywe ko n'umuhinga wo gushushanya ahashira abanyeshure bambaye impuzu z'ishure ashirako n'inyigisho zo gubuza abana kuguma mu nzoga mu masaha y'ishure.

Ishure ryigamwo abana bakuze ariko nta numwe yambaye impuzu z'ishure, umwigisha ari mbere ariko arabaraba, umwe wese ariko araba ivyarik'arandika n'abana bariko bakora ikibazo canke akabazo.

Inyuma y'amashure muri kino kigo c'amashure yisumbuye niho tubona ibiti biteyeho igiti c'ikigazi aho tubona amababi y'imyumbati aho tubona n'igiti c'umwembe gishobara gutanga akayaga keshi n'agatutu ko kwicaramwo.

Abana bariko bihweza utugenegene twakoreshejwe n'amaboko mu kwigana amafoto bikoreshejwe utuntu twudutambara n'utundi tuntu twose umuntu ashobora kubona akifashisha.

Mu ishure ry'abana bisumbuye hari agatebe kamwe kari kwidirisha ikibaho kirabura kiranaguye neza no hasi mu ishure ubona ko atari umwanda uhari.

Ahantu himirirwe kubera inama hari intebe abantu baza kwicara barabana uwuriko aravuga nawe ari hagati, inyuma hariho ibishushanyo n'amajambo vyerekana ahanini icahuriza abobantu aho hantu.

Mw'ishure ishure rikuru ryisumbuye nta munyeshure arimwo bose bari hanze nta makaye nta n'amashakoshi umusi ntibize

Indani mw'ishure nihubona ko atazuba ryinshi rihari, intebe zigiye zitandukanye ntizisa zose ,ariko ni intebe abanyeshure bashobora kwicarako bakiga atakibazo, impome zifise amabara abiri atukura n'iryera hejuru.

Ikibuga gisa neza bakinira ko umupira w'amaguru gifise n'ibipangi bikozwe mu byuma umuntu rakurabiramwo abakina mbese bakanamurinda ko bamutere ubupira.

Abana bari kw' ishure, bambaye impuzu z'ubururu, hasi no hejuru abana abakobwa begereye ahantu hari ububiko bw'amazi, bigaragara ko ,umwe wese ashobora kwihereza ,kwivuna akanyota.

ku kibaho muriri ishure haranditse ko amazina nka Vugizo haracapfyeko umutima haranditse ko mu rurimi rw'icongereza izina yezu haranditseko no mu rurimi rw'igifaransa ngo ndagukunda ni mw'ishure ry'intango ry'amashure.

Ikigo c'amashure yisumbuye ,misi yose hagati habahari idarapo y'ibendera ry'igihugu c'uburundi, iyurabiye hejuru nih'ushobora kubona amagorofa yose agize kino kigo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko bita basiketibore mu congereza, gikikujwe n'ivyatsi bidakorewe isuku neza ariko bitari n'ishamba, nivyo tubona ahantu hari akazuba gake.

Kw'ishure ry'abana biga ayisumbuye mbere yo kuja akaminuza iyo baruhutse ntibakina aba bariko baraganira canke bagorora imitsi iruhande y'ibendera ry'igihugu c'uburundi n'ibendera ryo ubumwe ambaye amapantaro canke amajipo.

Urubaho abantu bamye bigirako, hariko ivyo biriwe biga, hariho n'imirongo ubona utazi impamvu irimwo, ahanini ivyo bamye biga ni ibijanye n'ubuhinga bwa none.

Umwana afise ivyigwa imbere y'iwe biri ku mpapfuro bishushanije n'amabara atandukanye yambaye agakabutura n'agapira garagara ko bishushanije nk'ari vya gisirikare ariko niivuyigano impuzu zisanzwe zitari z'abasirikare.

Hanze y'ikigo cigamwo abanyeshure, bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na mirongo ibiri, ubona ko hari isuku, hari igiti, hari n'utuntu tw'udusharizo tugabura amashure n'inkingi z'ubururu.

Ishure ryisumbuye riteye imbere ryubatse rigeretse, aha n'inyuma imiryango ntuyibona har'amadirisha menshi, biboneka ko ar'ishuri rishobora kuba ryakira abanyeshure ibihumbi n'ibihumbi.

Intebe ziri mu gatutu abantu bashobora kwicarako ariko atanumwe ahari hari amabuye imbere n'utwatsi dutoye nta muntu numwe ahari ntagiti ntampapuro ntamakaye

Ubwaci busa neza ariko butanguye kuma nkaho wogirango n'ici ritanguye buri imbere y'amashure hateye n'udushurwe duke duke imbere yayo mashure ryubakishijwe amatafari.

Amashure yubatswe kija mbere, aho bamwe biga hejuru, abandi bakiga hanze ,ishure ryubazwe n'amatafari inkingi nyinshi ubona ko rikomeye, kandi bishobora kongera, rikamara imyaka myinshi.

Mw'ishure hari akameza k'umwigisha, amadirisha ya kera, urubaho rushaje, impome zishaje, isima ishaje, ubona ko ishure rishobora kuba rimaze imyaka irenga mirongo itanu.

Inzu iriko amashure ariko bigaragarako hari nk'abakozi bariko barahakora amasuku ntamunyeshure ariho abakozi bafise amabido babagore n'umugabo umwe yambaye ishati yera n'ipantaro yirabura.

Amashure afise ibidirisha binini bikingiwe n'ivyuma ubonako ubikuyemwo n'abantu bakuze bashobora gucamwo, amashure inyuma yaho ubonako hariho n'igiti, mu bicu hariho akazuba.

ibiti vy'ibigazi vyinshi biri ahantu kumusenyi hamezemwo n'ivyatsi, hagati yavyo tubona akazu kubatswe n'amatafari gafise inkingi zisizweko irangi ryera.

Ishure ubona ko ari irya kera, hari n'ibiti bikuze cane, akazuba karaka, imodoka nazo ziri aho hafi, uyu munsi nta munyeshure ariko aragaragara.

Abana bariko barakina, hafi y'ibendera ry'igihugu c'Uburundi, kw'ishure ubona ko ryigako abana biga mu mashure ya leta, ugendeye ku mpuzu bambaye za kaki.

Abana babiri barakinira ku ishure ry'abisumbuye bakinira mu kayira kamanuka ntanumwa ari hafi yabo ni babiri gusa barangana.

Abana bicaye ahantu bavuye kw'ishure, barashaka kwivuna akanyota canke kugura ikintu co kurya, co mw'ibarabara bisanzwe; n’abana bambaye amapantaro, biga mu mashure yisumbuye b'abahungu.

Kw'ishure rikuru risa neza hari uduti tuhashariza niho tubona abantu babiri bari kw'ishure umuryango hirya abandi tubabona ngo bari mw'ishure canke uwo musi ntibatonze.

Abana bari mu ishure basa na barambiwe canke bashonje ariko bigishwa n'umuntu ari mbere yabo abo bana bambaye amashati yera bambaye hasi amajipo canke amapantaro y'ubururu.

Abana barahegeje kwiga mu mashure makuru makuru hanze hari imodoka keshi ziba arizabavyeyi baje ku batora abandi nabo baracari imbere y'amashure ubona ko ari shure rishobora kwakira abana beshi cane.

Hagati y'amashure abanza na kaminuza hari amashure yisumbuye, ayo mashure ajamwo abana b'imiyabaga baba bafise amaraso ashushe bakahigira vyinshi ku bijanye nivyo bakunda bashaka no kuzokora mu buzima bwabo bwa misi yose nico bazoshaka kwiga muri kaminuza ariko na cane cane ico bashoboye mubijanye n'amashure.

mw’ishure ririmwo ikibaho cirabura n'imbaho zindi zisa ubona kora ahantu heza harimo ibendera rya leta zuzumwe rya Amerika.

Inyuma y'ishure ryubatswe n'amatafari ,hari umwanda ,impapuro n'utundi tucafu tutandukanye ,bigaragara ko abanyeshuri iyo bari mw' ishure bacisha imicafu mu madirisha, bagata inyuma y'iryoshure.

Abana benshi abahungu n'abakobwa batambaye impuzu z'ishure bakiri bato bariko barigishwa n'umwigisha yambaye ishati yera w'umugabo ashobora kuba ariko arabahugura bimirije nk'ibibazo.

Mw'ishure rishaje ryubatswe n'amatafari, niho tubona intebe z'ishaje zitatu canke zine ku murongo umwumwe hagaragara ko iryo shure ritigamwo abanyeshure benshi.

Intebe zo kwigirako umwe wese araba imbere ariko afise intebe n'imeza yiwe bigatuma yiga atekanye cane ahantu ubona ko hashobora kuba higira abana biga mu mashure yisumbuye.

Akumba gatoyi k'amasengesho abana biga mu mashure makuru bashobora kuza kwifashisha mugihe baje kwihereza imana cangwa basengere ibibagora mw'ishure canke iyo bafise ubwoba.

Agasandugu k'ibikoresho bikoreshwa mu biharuro mu guca imirongo utwuma two guca imizingi agakaramu k'imbaho kagufasha guca iyo mizingi no kwandika ibindi bintu vyose bishoboka bakoresha mu biharuro nko mu guca imirongo igororotse.

Mu gitondo imbere yo kwiga abanyeshure barakora isuku bagakubura intebe barazihagarika bagakubura hagati aho baza kuzitereka bakongera bakazigira neza umwigisha ataraza ngo ishure ritangure.

Kw'ishure ryisumbuye abanyeshure bambara impuzu z'ubururu hari irobine irihanze y'amazi niho abanyeshure bakarabira canke bivunira akanyota ishure rifise hasi hubaswe n'amabuye hejuru no ku mpande hari isima n'amatafari.

Mu muryango uraba mw'ishure intebe z'imbere ziraboneka nimbaho mbere hari kubaho kireki cirabura intome zaho ziri amatafari n'iyo agaragara inyuma kuko atarangi ririko.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga bwa none, hari inzu ya kijambere y'inyubako yubatswe igeretse rimwe, igorofa isize irangi ryera; ku muryango ubona ko hari imodoka zibiri zihari, bigaragara ko ari iz'abayobozi canke abashitsi b'iteka.

Umuryango ukikujwe n'inkingi z'amatafari uruguruye ariko hariko n'akagufuri idirisha riri ku ruhande naryo ikingijwe n'ivyuma bifise ibara rimwe risa ni ry'umuryango

Umupira w'ibara rimwe ryera umupira bigaragara ko ari uwo mukino w'amaboko bita volleyball uwo mupira uri wonyene nta kindi kintu kiwuri iruhande.

Ishure rikuru rifise uburaro indani mu buraro hari ibitanda bigerekeranije kabiri vyose bishashe neza kandi bishashe kumwe ibitanda hariho ibitanda biri ku buryo bifise utuntu twutu base twu bururu turimwo ibikoresho bimwe na bimwe.

Amashure yisumbuye yubatse ku buhinga bwa kijambere, mu buryo bw'inzu zigerekeranye. Hejuru hari inzu zibiri. Hari n'iyindi nzu isanzwe yubatse ku buryo bwa kijambere ariko budahanitse cane, butari mu buryo bw'inzu zigerekeranije.

Hafi y'inzu y'imbaho niho tubona amateke yimejeje tukahabona n'icuma bashobora mu gukoresha bahondako n'ibuye mu kubwirako ikintu runaka hageze isaha yo gukora igikorwa kuriryo shure ryisumbuye.

Mu kibuga c'ishure ryisumbuye ahantu ubona ko hari ibendera ry'igihugu c'uburundi utereye amaso hirya hari agasozi hari imodoka nyinshi zishika zine ubona ko arahantu hashobora no kuza imodoka nyishi.

Imiryango yugaye n'igufuri imwe, ariko ubona ko utopfa kw'injira, hariko ibiyo urabiye mu biyo ubona ko imbere y'iyo miryango hashobora kuba har'inyubakwa isana n,umuhondo ,n'ibindi biti bir'iruhande y'iyo nyubakwa.

Abana bariko bakinira mu kibuga c'ishure rikuru barikukazuba ni benshi bariko bakina umupira w'amaguru n'abahungu gusa ubarabiyekure ubona ko bariko bakina mu migwi ibiri itandukanye.

Abana biga mu mashure yisumbuye ,bambara amashati yera, amapantaro canke amajipo y'ubururu, bivanye n'umuhungu canke umukobwa bariko baraganira, bahagaze nta wicaye hari akazuba gakeyi, hari umwe atambaye impuzu z'ishure.

Iyinyubako igeretse kabiri, hejuru ntifise, ntisakaye ,ahubwo hari uburyo bayubatse, n'ubundi ushobora guhagarara hejuru, karaba hirya no hino mu biti ,canke muyandi mazu ahakikuje.

Intebe z'imbaho, impome zishaje abana banditseko ibitajanye n'amashure, amadirisha manini, urubaho rwirabura runini rushaje, nivyo tubona kuri iyi sanamu.

Inyuma y'inzu y'amashure yisumbuye ubona inzu n'uruhome ruri mw' imirongo y'ubururu ni yera yubakishijwe amatafari akazuba nikose igitutu kirahari ariko nta munyeshure n'umwe ahari.

Amakaye afise impapuro zitandukanye amabara urwatsi umuhondo ayatukura ubona ko izo mpapuro zifatanije kandi zifise n'intoboro zishobora ku bikika mu buryo bumwe.

Amasaha yo gutaha ageze, kw'ishure abanyeshure basohokera rimwe, benshi bagenda batera inkuru, bafatanye amaboko canke badafatanye, bahurira rimwe ari benshi ku muryango, ariko hagasohoka umwe umwe, umwe umwe, bambaye amashati atukura, amapantaro canke amajipo yirabura.

Kuriyi nzu bigaragara ko abantu bariko barigishwa ibintu n'umuntu abizi afise ibikoresho n'ahantu hatunganijwe neza cane hari miyabaga urabibona ko iri mu myaka mito harimwo bahamwe n'abakobwa.

Abanyeshuri bambaye impuzu z'ishure ,zera ,hejuru, hasi zisa n'ubururu ,bafisudushatsi dukeduke bose, igaragara ko bashaboka kuba biga mu ishure rya leta ,bicaye bariko baraba umwigisha batekanye, batuje cane, nta makaye bafise ahubwo bariko batega matwi.

Inyubakwa yubatse kijambere nini cane yera ifatanye n'iyindi nyubakwa isize irangi ritukura, imbere yaho tubona ko hari ahantu hubatse imvura ishobora kugwa ikahanyagira ariko ntihaze icondo hari nutubuye turi hagati yaho dutuma hasa neza hari n'ibiti.

Aya ni amashure meza ya kijambere, amashure yisumbuye aracafise isuku ryose ku mpome no hasi. Bigaragara ko ashobora kuba ari amashure akiri mashasha. Impome zaho zifise ibara ryera.

Ivyatsi bitereye imbere y'amashure bikikujwe n'amashurwe hagati hari utuyira turimwo imisenyi n'utubuye duto duto umuntu ashabora ku haca atakibazo imbere y'amashure yubatse kijambere ageretsweko rimwe ishure rikuru risa neza rifise n'ibiti bitanga akayaga.

Ishure rikuru hariho intebe nyishi ata munyeshure ahari impome zera hanze haramadirisha ushobora kubona ibiti n'ivyatsi ishure nta muntu numwe arimwo ntamwigisha nta n'umunyeshure.

Ishure ryubatse mu buryo bwakera ubona ko umwe wese afise aho yicara n’ahakorera, amaguru yizo ntebe nizo meza ziri mu vyuma kandi imeza yose ifise agasanduku ushobora kubikamwo ibikoresho vyawe.

Ahantu hanini hari ivyatsi n'ibiti ku ruhande hari akantu k'agakorofani umuntu ashobora gushirako ibintu akabisomba hirya tubona inzu nini ndende yera igicu kira kuvye invura igirirwe.

Mu nyubako y'uburaro niho hari amamatera n'amashuka meza vyose birera hasa neza akazuba karinjira n'umuyaga urinjira ubona ko arahantu hagenewe kurara abantu beshi bakarara neza.

Kaminusa yahariwe ukwizera kwa afrika bigendeye kw'izina ryayo ubona abagabo beshi bari hanze beshi begereye ibendera uwundi ari hafi y'imodoka ifise iparata ya leta y'igihugu c'uburundi ubona abantu bamwe bari mu turwi nkaho bimirije kuja mu nama.

Kuri iri shure ryahariwe ababirigi mu Burundi, tubona abana basa neza, n'umuntu umwe akuze, bigaragara ko afise umutwe w'ubuhanza, kandi ari umuzungu.

mu muryango w'ishure ry'iherezo ry'amashure yisumbuye mu gisata kijanye n'ivy'ibiharuro, n'ubundi buhinga bw'ubushakashatsi bwa none.

Akumba gatoyi karimwo ibitanda bibiri bigerekanije rimwe ubona ko hashobora kuba harara abantu bane umwe hejuru undi hasi ku buryo, uwundi hejuru, hasi ku bubamfu, amadirisha abiri ubona ko habona neza atakibazo.

Ibendera ry'Uburundi, riratambagira ku kayaga k'ishure rikuru, aho abanyeshure bake bari hanze, abandi utamenya nimba bari indani canke bataragera kw'ishure, canke nimba batashe, akazuba ni kose igicu kirakeye.

Abana biga mu mashuri yisumbuye abahungu beshi n'abakobwa bake bari mu nzu ibikwamwo ibitabo umwe wese ariko aracagura igitabo yohitamwo canke yokunda.

Akazu gatoyi kubatswe nkaho wagirango nakazu ko kwitumamwo k'abanyeshure kari munsi y'ibigazi ubona ko kari ahantu kiherereye kadafatanye n'ayandi mazu.

Kuri iri shure, ubona ko hari inyubakwa ziteye imbere, zubatswe neza kijambere kuko bigaragara ko ari iza kera mu buryo bw'ubwubatsi; tubona abanyeshure bake cane, abandi bashobora kuba batashe.

Ivyatsi icuma cubatswe mu buryo bw'inzu wokwita igikontinere ishure ryubatswe n'amatafari amadirisha atatu asa n'ubururu abana babiri umwe yambaye hejuru ivyera hasi ijipo yubururu uwundi yambaye umupira w'umutuku ariko .

Izuba niryinshi ,umurongo ni munini bose barashaka kuduga ingazi ngo bagere hejuru kur, iyo nyubako ntoyi itari nini cane, ariko igaragara ko ariho hari agatutu.

Mu mashure y'imyuga abantu bagira ivyirwa bibiri bitandukanye ivyo kwandika mu makaye no gukoresha amaboko ngo iyo myuga babone neza neza uko ikora iyabana bari kw'ishure bagira umwanya bateguriwe n'ibikoresho bigaragaza neza ubwo buhinga ukuntu bagiye ku bukoresha bakitwa abafundi mu nyuma

Mw'ishure rikuru ry'ubufundi n'ubuhinyanyuzi bwo guteka hariko habera igikorwa co kwereka abana bambaye imipira igomba gusa, abana bagomba kungana, ukuntu bashobora gutegura ibiribwa bikozwe mw'ifarine.

Ishure rikuru vy'ubushakashatsi abanyeshure bashike batandatu harimwo umukobwa umwe bariko baragerageza ivyo bize bafise n'ibikoresho bateguriwe biriko birabafasha kuraba neza uko vyogenda.

Akadege gato k'ubuhinga bwa none ni ko abanyeshure b'abakobwa bambaye amajipo y'ubururu no dushati twera bariko bararaba ko kadege karirabura gashobora gutwara ibintu bitaremereye cane umuntu agatwariye anyuze muriza murangasi.

Ubuhinga bujanye n'amashanyarazi bavyiga mu mashure y'igifundi bakaba bambaye impuzu zisa akeshi z'abafundi abo tubona bambaye izitukura izera hari abahungu n'abakobwa bafise n'ibikoresho vyabigenewe n'amatsinga bakoresha.

umukinyi w'ireresi, ari mu modoka yo kwiyunguruza, kuringendanwa ,abantu bariko barafata masanamu, y'iyo reresi b'abahinga, bicaye imbere y'iwe.

Abana bafise za mudasobwa bicaye ahantu heza cane ubona ko hari isuku bariko barigishanya hungu umukobwa baricaranye nibo bari hafi yacu dushora kubonesha amaso neza gusumvya abandi.

abakozi bariko baramanuka bisa nkaho bavuye mu kazi bambaye impuzu zisa bambaye ibi bakingira mu mutwe bambaye n'ibibaranga kwari aba fundi bishoboka kuba ari abafundi b'ubwubatsi canke b'umuyagankuba

Mu mashure yisumbuye aho baba biga ibijanye n'amashanyarazi bifashishije ivyubuhinga bwa none naza mudasobwa amatara abashobora kwaka bayazimiriza muri za mudasobwa cane bashobora no kuyakirizamwo.

Muri iyi nzu ahari ammashini menshi yamudasobwa intebe zo mubiro agaragara ko hari n'ikibaho cera ca none murashobora kugaragarizako ibintu ariko arashaka kwigisha hari n'umuryango wanditseko aho munashobora gusohokera mu rurimi rw'icongereza.

Aba bana biga muri kaminuza baje bambaye impuzu zose zisa bose bambaye ibara ryirabura babivuganye bari babizi hari ikintu bariko baribuka nko kubura umuntu canke ikintu base kw'ishure ryabo canke ikintu cabababaje akeshi ababani iyo bambaye ivyirabura haba hari ikintu cabababaje

Abambaye amasarubete abambaye imipira yera y'ubururu ariko beshi bambaye iyirabura harimwo abahungu n'abakobwa biga muri kaminuza y'ubufundi bariko barakora ibintu bitandukanye bakoresheje imbaho ahanini ubona ko ari ububaji.

Abanyeshure bakuze bahisemwo kuminuza mu vyimyuga bariko barimenyereza bagaragara ko babimenyereye bariko bakora imiryango mu vyuma ifise naho bazoshira amadirisha hejuru iyo bahejeje kubikora biragurishwa amafaranga menshi.

Muri iri ishure rya kaminuza riteye imbere, aho umwe wese afise aho yicara heza, haboneka neza, hari n'amatirisha menshi ubona ko umuntu, ashobora kwiga ahema neza; hari n'ibimenyetso bashobora nko kwifashisha, bishobora kugaragaza amagufa y'umuntu ukuntu ateye.

Mw'ishure rya kaminuza harimwo abanyeshure beshi urabona ko ari shure rifise abahungu barwiriye gusumba abakobwa, umwe wese yicaye ku ntebe yiwe ifise n'agace gatoyi ku ruhande rw'uburyo aho ashobora kwandikira.

Mashine ya mudasobwa niyo tubona n'umugongo y'umuntu ari mbere ya mashine yindi yamudasobwa ariko itakije hari n'abakobwa tubona imishatsi imbere cane hari mw'ishure ririmwo abantu beshi.

Mu mugende w'amazi nihubona ko imvura yaguye, urabiye mur'uwo mugende ushobora kubona ko hejuru hari bicu imvura yahise, hari n'ibiti ahubwo amababi yavyo yahungurukiye muri uwo mugende w'amazi.

Umugabo yambaye isarubete isa n'urwatsi niwe ari hafi y'imashine ubonako ari mashine yimva ruganda ariko arayikoresha araba ibintu vyishi.

Mu nzu y'igisomero haba ibitabo n'ububiko bwavyo niho abanyeshuri baba hungu bicaye bariko barasoma ibitabo bitandukanye nti womenya ivyumwe wese ariko arasoma ariko ubona ko bitonze bariko bakunze ivyo bariko barasoma.

Umugende urimwo amazi, uri hagati y'inyubakwa zibiri zitandukanijwe n'ibiti n'amashurwe, uwo mugende ugaragara ko urimwo amazi atari make.

Abantu bariko bariga ubona ko bashobora kuba bari mu mahugurwa y'ikintu runaka bariko bifashisha naza mbonesha kure abahungu hari n'abakobwa abagabo n'abagore hari abantu bava mu mpinga nyishi cane bigaragara ko uwuri imbere yabo ashobora kuba ari nawe muto muri bose.

Munzu nini ushobora kwita igisomero rusangi, hari akabati ku ruhande rumwe, akandi kurundi ruhande ,akabati twiza n'ibitabo vyinshi ,ubona ko hari binini ashobora kubari hantu hagenewe abantu bari mu myaka yisumbuye ,bashobora gufata.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'ubuhinga bwa none bari mu magirageza y'ivyo biga ni amamashine basanzwe bakoresha ni babiri bareko bakorera ku meza imwe bambaye amashati wose ubona kumwe wese ari i itonze mu vyo arimwo.

Abanyeshuri b'abagabo bagaragara ko bakuze biga muri kaminuza bahisemwo kwiga imyuga y'ubufundi ijanye no gukora ibigendeshwa nk'amamodoka bafise imoteri hagati y'abo bariko bararaba.

Mw'ishure ry'ububaji, niho tubona abahungu benshi n'umukobwa umwe, bambaye amasarubete y'ababaji, ubona ko hari n'umwigisha umwe, yambaye ishati n'ipantaro, ariko arabaha uburyo ibintu bigenda.

Mu kigo ca kaminuza ubonako hari abanyeshure bake cane bandi bashobora kuba bari mw'ishure canke bataraza, hari isuku rirateye igomwe hari ibiti hari n'ivyatsi biteye neza ubonako bifashwe neza bivomerwa.

Hanze hagati y'inyubakwa zibiri zigeretswe kurenga kabiri canke gatatu ubona ko hari inzira zinyuranamwo zishoba kwa zaragenewe zicamwo abantu ndetse n'ingendeshwa zinini zinini zigenda zinyurana imwe y'injira inyindi sohoka mu bamvu no kuburyo.

Akayira k'ivu gafise ivyatsi biri ku ruhande kinjira ku nyubakwa nini yera ya kaminuza inyubakwa nini irimwo amashure meshi cane agerekeranije incuro zitatu.

Mu ishure rya kaminuza harimwo intebe icara umwe wese ukwiwe n'akameza kiwe vyegeranye harimwo n'inzira zo gucamwo hagati na hagati bigira imbere kukibaho cera cakijambere.

Inzira yagenewe abanyeshuri ngo bave hamwe bagere ahandi ndetse n'abayobozi canke abigisha batanyagirwa hagati yaho irahura n'akandi kayira gaca hagati y'ivyatsi ubonako uwuriko arahaca ashobora kunyagirwa canke agakubitwa n'akazuba.

muri kaminuza aho abantu baza batambaye impuzu z'ishure kuko umwe wese ashobora kubavuye mu byiwe cankagiraje mu byiwe bariko bariga mwigisha n'umugore yambaye ibintu byirabura asen imishatsi y'ikizungu bariko bamwe baramuraba abandi basamaye

Kuri kaminuza, inyuma y'amashure hibereye ibiti n'ivyatsi habahari akayaga, nta munyeshure aharangwa izisaha, akazuba si kenshi cane hasa neza batashe canke bari mw'ishure.

Abafundi bo mu bwubatsi bariko baraganira imbere y'inzu ubona ko itarahera iyo nzu iracarimwo ibiti ntirasakarwa bose bambaye imyambaro y'akazi bambaye n'amashapo abakingira impanuka.

Ikigo ciza ca kaminuza ubona cubatse neza gifise ahantu imvura naho yogwa atawohonyora mu condo hari n'uduti twiza dushobra ku guha agatutu n'ahantu ho kwicara ushaka kuruhuka, hari n'abantu babiri baharuhukiye.

Urwaruka rugiye rutandukanye abahungu n'abakobwa bari mwishure bariko bariga ibijanye no korohereza imiyabaga y'abarundi muvyo kurondera akazi

Umuhinga mu vyo gushushanya yambaye ishati yera, ashushana ibishushanyo vyiza cane tumenyereye kubona, nko mu masanamu y'amareresi y'ibishushanyo, ibiti mbese n'ibindi bintu ,ari ahantu hari n'ibindi bimeze nk'inkono navyo bisize amarangi ubona ko vyakoze.

Icigwa c' ubuhinga bwa none, kijanye no gukora ibintu, bigiye bitandukanye, bishobora gufasha abantu mu gukora ibikogwa bifashishije ,za mudasobwa.

Mu mashure ya kaminuza, barifashisha imboneshakure mu buryo bwo gushigikira ivyavuzwe, canke ivyatanzwe mu buryo bw'inyandiko, kugira ngo babashe kwongeramwo amasanamu.

Abana bo muri kaminuza bahuriye hamwe ari benshi ,bamwe bamaze kwicara abandi niho bagishika, biteguriye gukurikira ivyigwa vyuwo munsi ,bararyohewe cane bari mu kanyamuneza.

Hanze y'ishure niho abanyeshure baca bataha canke binjira mu mashure atandukanye ,hari n'intebe abantu badakoresha bariko bariga ariko bashobora kwicarako hanze bariko bararuhuka.

Mw'ishure rya kaminuza riteye imbere aho umwe wese yigira kuri mudasobwa zose zirasa zirera niho hari abanyeshure b'imyaka itandukanye abahungu n'abakobwa bafise imyaka itandukanye iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo ine.

Abagabo bane bose bambaye ibirato n'amapantaro, umwe yambaye akakoti kerekana ko ari umuganga, babiri bo kumpera bambaye amakoti yose yirabura, uwundi yifashe mumifuko yambaye ishati y'amaboko marembare.

Ishure rya kaminuza riteye imbere rifise ikigo kirimwo utwatsi n'ibiti bikoreye isuku bisa neza, rifise impome zisa n'amatafari y'umuhondo rifise n'amadirisha, ameza arimwo amabara y'ubururi.

Mw'ishure abana bari mu mahiganwa, aho hari umuntu umwe ababaza, nabo bafise akantu bakorako bakabona gutanga inkishu, bakarushanwa; bambaye imyambaro y'amashure agiye atandukanye, ni amahiganwa ahuza amashure yo mu muji wa Bujumbura.

Iyi n'inzu yo kw'ishure, ni mubiro ,aho haba hakorera umuyobozi mukuru w'ishure rya kaminuza ,ubirabira aho vyanditse mururimi rw'icongereza.

kw’ishure ryisumbuye rya kaminuza, niho ubona ko haje gukinira abana batoyi bariko bakina umupira w'amaguru, abanyeshuri ba kaminuza siho bari.

Umufundi yambaye isarubete ry'ibara ry'urwatsi rutoto yiga kaminuza yahisemwo kwiga imyuka izimfungwa yo mu mpimba.

Abahungu n'abakobwa bari mu myaka y'imiyabaga baricaye abandi barahagaze ubonako bafitiye amazinda ibiri ko birabera imbere hari n'abariko barafotora hari abafise imishatsi ikizungwa n'abafise imishatsi isanzwe garagara ko ari abantu batandukanye cane, ariko bahuriye ku kintu kimwe.

Inyuma y'amashure matoyi hari amashure yita ye kaminuza ajamwo abana benshi baba ari hejuru y'imyaka cumi n'umunani no hagati ya mirongo itatu ayo mashure baba mwo wese yiga ico yifuza kuzokora mu buzima bwiwe buri mbere kikamutunga kikamukura kw'isuka.

Mw'ishure ry'abana batoyi umwe wese ariko intebe yiwe uwinyuma afise ishakoshi ku mugongo imbere hari umugabo afise ubuko bagwera ya mbare gashati k'amaboko magufi niwe mwigisha uyu munsi.

Idirisha ry'ishure rya kaminuza ubona hanze n'idirisha ry'ubururu impome ntizigaragara neza izuba ntiririko rirahamurikira neza hanze ubona ibiti ukabona n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abana bambaye impuzu zisanzwe b'abahungu babiri bafise umwigisha na we w'umugabo yambaye ishati n'ipantaro y'icatsi bigaragara ko ariko abigisha ivy'ubuhinga bwa none niho bagitangura aracari ko arabigisha gucomeka ibikoresho baza gukoresha uyu munsi.

Iyo umuntu ahejeje amashure makuru yiga amashure ya kaminuza mu mashure ya kaminuza harabahitamwo ibintu bitandukanye harabahitamwo ivyo uwutetsi bakaja kwiga guteka bakazohora batekera abantu, ariko ku buhinga buhanitse na bo bakitwa abahinga b'ubutetsi iyo basoje kaminuza.

Imodoka yirabura nini ishobora gutwara abantu bashika umunani ihagaze imbere y'inyubakwa igeretse kabiri nikaminuza izwi cane.

Ahantu ubona hisanzuye, hari akazuba n'ibiti bitanga akayaga, ubona ko ari ahantu baza kuruhukira, canke gukorera ikarashishi, mu buzima bwabo bwa minsi yose.

Umuryango wirabura, uriko akagufuri kuguruye, hacafyeko agashushanyo kera kameze nk'aho ari umugabo, bishoboke ko ari mu kazu k'ubwiherero bw'abagabo.

Imbere muri mw'ishure rya kaminuza hari intebe y'umwigisha n'ibikoresho vyiwe ,ubona ko hari n'impapuro nyinshi n'ibitabo byinshi ,hari n'imashine ya mudasobwa yirabura.

Kaminuza nziza cane, igaragara nk'aho ari iy'i burayi, yihariye mu bintu vyo kwigisha ubuhinga n'ubushakashatsi bwa none, akazuba ni kose hasa neza, hanze hari abantu babiri gusa.

Ubumenyi buhanitse burarahurwa aho bikunda, kubera akenshi kw'isi hagiye hitwa kaminuza iyo umuntu yize kaminuza aba yoarize ubumenyi buhanitse agahabwa ni mpamya bushobozi ibigaragaza ni ahantu hahurira abantu benshi barenza imyaka cumi n'umunani gushika kuyirenga n'abasaza batajayo.

Abana biga igifundi, abana batari bato ,b'imiyabaga biga ivyo bita gukora imodoka, bariko barakorera hamwe ,barabira hamwe, imodoka ntoyi ,y'amapinane, n'imiryango ine, ifise ibara ritukura

Inyubakwa nini, ihuriramwo abanyeshure benshi ba kaminuza, niho tubona abanyeshure benshi, bicaye ku ntebe nziza zitukura, bafise imishatsi igiye itandukanye, bigaragara ko ari ishure ry'abasirimu; niho tubona amaguru y'umukobwa yambaye ijipo yirabura n'ibirato vyuguruye.

Muri iyi shusho tubona abanyeshure bari mu cumbi c'ivyigwa bariko bakoresha ubuhinga bwa none bw'imvaruganda bigaragarako ari abanyeshure bo mu mashure y'imyuga.

Abanyeshure bo muri kaminuza, bagiye kuramutsa mu kigo, canke gutembera mu kigo kijanye n'ihinguriro n'ihinyanyura ry'amazi; babambitse imyambaro y'abakozi, canke abashitsi bambara muri ico kigo.

Ibuji itakishwa n'umuriro kama ahubwo yakishwa n'amabuye abishobora ku bika umuriro niyo ubona iriko ira murikira umwana wumu kobwa ahagaze hafi udutabo duhagaze tubitse neza.

Ubwinjiriro bwa kaminuza hari ibiti bituma haba agatutu kw'ikaburimbi ryirabura ryinjiramwo mu kigo kinini ca kaminuza cane.

Ishure igaragara ko, hari abaryigiyemwo, ariko bagiye kuko imbere ubona ko, hariho ivyanditswe ,kukibaho cirabura ,ubona ko hariho n'amakaye ku meza, z'imwezimwe uravye no hejuru hari n'amatara yaka.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bahagaze hanze, n'umugabo ariko arataha bigaragara kw' ari nk' umwigisha afise amakaye canke ibitabo vyo kwigishirizamwo, n'umugabo yambaye ipantaro n'ishati y'amaboko magufi.